Barkan mu da wannan lokaci barkan mu da haɗuwa a wannan sashe wanda za muyi bayanin hanyar da za ai amfani da shi wajen cimma shukan abarba ta hanyar shuka tsirrai mai inganci shukan abarba yana buƙatar kula na musamman wajen riƙo da kuma ƙa'idoji wanda za a tabbatar da samun girman shukan 'ya'yan abarba lafiya da kuma haɓakar 'ya'yan abarban a tare da mu nan hanyoyin da zamu bi wajen? tabbatar da samun ingantaccen shukan abarba na farko shine shirye shirye kafin shuka, da farko dole a yi shiri domin tabbatar da samun abunda a ke buƙata abu na farko da za ai shine zaɓen lafiyayyen "ya'yan iri kuma iri mara cuta da ganyayyaki guda biyu zuwa uku sai gyaran tushe wanda za a binne a ƙasa wanda shine zai ƙarfafa girma da kuma kiyaye ƙa'idojin haɗewa dole a samu ƙasa wacca take da isasshen danshi mai ɗauke da sinadaran haɓaka shuka sannan na biyu shine hanyar da za ayi shuka ɗin yana da kyau wajen shuka ya kasance ganyayyakin sun haɗu da tushen kuma a tabbatar da tushen an rufe shi da kyau domin rufeshi da kyau shine zai bashi damar ya yi girma a bisa yadda a ke so sai a ba iri sai a ba irin nan da aka shuka ruwa a kai a kai bisa lura bisa lura bisa lura bayan anyi shuka domin a tabbatar da wurin ya kasance a cikin lema sannan a tabbatar da ƙasan ta kasance cikin danshi a ko da yaushe saboda danshin nan shine zai taimakawa wannan shukan yayi girma yadda ake so sannan yana da kyau a samu isasshen hasken rana a inda za ai shukan samar da isasshen rana shine zai bayar da daman wannan shukan ya girma yadda ake so ba tare da kowanne abun ɓatanci ya same shi ba wannan hasken rana zai taimaka ma shuka matuƙa wajen girma da kyau sosai sannan abu na ƙarshe shine samar da taki takin da ya dace da wannan shuka na abarba za a din ga zubawa aƙalla sau ɗaya a wata sai a kula da ƙwari saboda ƙwari kan iya janyo cututtuka wanda za su kashe wannan shuka idan aka ɗauki matakai irin waɗannan za a samu dacewa Nagode sai anjima

Barkammu da wannan lokaci zamuyi magana ne akan ƙa'idojin da yakamata abi wajen zaɓen yanayin gari da ake buƙata domin rayar da shukan itacen ƴaƴan manja a wajajen da suke da yawan samun yanayin ruwa dake ɓangaren Niger Delta, da kuma kudancin nanjeriya, ƙa'idodin ya haɗa da samun ruwan sama me yawa yanayin gari me ɗumi da kuma isashshen ƙasa me danshi a kodauyaushe, zamuyi magana akan kowane kamar haka: Yanayin gari yanayi gari da ake buƙata domin rayar da shukan itacen ƴaƴan manja shine ya kasance a samu yanayi selshiyos talatin zuwa talatin da biyu na a ƙalla kwanaki tamanin, itacen ƴaƴan manja sun fi girma da kyau a guraren da akwai zafi, da kan kasance cikin ɗumi a kodayaushe a shekara, wurare masu sanyi yana haifar da ƙarancin ganyaye, cututtuka masu yawa da ko ƙaranci yaɗuwar iccen da aka shuka. Abu na gaba shine: Ruwan sama Ruwan saman da ake buƙata domin girman itacen manja suna girma da kyau idan aka samu isashshe yana sa wannan itacen su yaɗa ganyaye sannan kuma a samu abunda ake buƙata na daga garesu, idan akwai wadataccen ruwan sama na a ƙalla milimita dubu ɗaya da ɗari shida a shekara wanda kudancin nanjeriya suke da shi, to yakan temaka a samu wannan abun sosai, samun ruwan sama me ƙarfi shi yasa itacen manja suke yaɗuwa da kyau sosai. Abu na gaba shine yanayin ƙasa iccen ƴaƴan manja yana girma ne a waje me faɗi me isashshen ruwa, amma baya girma sosai a inda ruwa yakan taru sosai, inda ruwa ke kwanciya dindindin, se kuma hasken rana da ake buƙata itacen ya samu, ƴaƴan itacen manja yana buƙatar wadataccen hasken rana domin a samu a samu yayi girma ya yaɗa ƴaƴa sosai, sannan kuma wannan hasken ranan de shine wanda ze temaka me wajen sa a samu ƴaƴan itace masu kyau wanda idan anzo an tace su zasi. Yanayin zafin gari shima abune da aka fi buƙata sosai akan wannan girma, na gode.

Barka da wannan lokaci! Za mu yi magana ne a kan yadda bishiyar ƴaƴan manja, waɗanda ake shika su a yankin Savannah na Arewacin Najeriya, kamar jihar Kano da Kaduna. ke fuskantar yanayi na matsaloli sakamakon yanayin bazara da yanayi maɗaukaki da yankin yake fama da shi. Domin a samu nasarar shuka icen ƴaƴan manja, to sai a bi waɗannan hanyoyi kamar haka: abu na farko, shi ne samar da iri waɗanda za su iya karɓar yanayin ƙarancin ruwa. um Iri kamar ƴaƴan manja na Afirka suna da karɓan fari ko rashin ruwa na asali To haka zai ba da damar su iya girma a yankin suna kuma iya girma a wuraren da akwai ƙarancin ruwa da ake samu lokacin bazara Abu na gaba shi ne: ƴaƴan icen manja kan iya samar da tushe mai nisa cikin ƙasa wanda zai ba su damar samun ruwa ta can ƙasa. Wannan zai taimaka musu wajen samun ruwa ba tare da jiran ba su ruwa ba daga ga waje Wasu ire-iren icen ƴaƴan manja, kamar dangin ƴaƴan manja na Falmera, suna da damar da sukan iya ajiye ruwa a jijiyoyinsu. daga tushensu. Wannan na ba su damar su rayu na tsawon lokaci a yanayin bazara. Haka kuma ayyukan manoma ayyukan manoma na yankin Savannah za su iya taimakawa matuƙa, domin a samu ingantaccen shuka wanda za su iya rayuwa a wannan wurare. Waɗannan hanyoyi, waɗannan hanyoyi domin samar da icen ƴaƴan manja. Ga hanyoyin kamar haka: da farko dai samar da ban-ruwa, ban-ruwa shi ne yanda za a ba su ruwa daga kududdafi da rafuffuka a kai a kai. Wannan zai taimaka ma icen manja tsayin rayuwa a lokacin bazara. Akwai dam da ake da su--wurin da ake tattara ruwa wannan za a iya janyo ruwa daga nan domin a dinga ba su domin su rayu Waɗannan cire ciyawa marasa kyau a gefen shuka zai taimaka wajen samun da yanayi mai kyau ma wannan shukokin. da waɗannan hanyoyi, za a iya cimma kawar da matsalolin da ake fuskanta na yankin Savannan Arewacin Najeriya.

Barkan mu da wannan lokaci sannun muda, Haɗuwa a wannan sashe A wannan zamuyi magana akan yadda manoma bishiyar ƴaƴan manja a ɓangaren arewa maso gabashin najeriya Kamar su barno da yobe zasu samar da hanyar kawar da Akwai ƙalubalai mai girma akan Shukan ƴaƴan bishiyar manja Da kuma hanyar da za'a bi Domin habbaka shukar Ta yanda manoma zasu Samu damar Yin shukar shi Mai yawa Na farko shine kula da kasar shuka Dole manoma su kula da kasar da zasuyi shuka akan ta Ba kowacce kasa bane ake Shuka irin ƴaƴan Manja, Sannan kuma Dole a samu wurin da za'a ringa yin ban ruwa a koda yaushe Ta yarda samar da taki Daga cikin gayyeyaki da kuma dabbobi a gefen bishiyar Wannan zai kasance Takin.. Idan aka samu, irin mattatun dabbobi Ko kuma Gayyeyakin da suka ruɓe aka zuba su a Zai samar mada Wannan jijiyoyi na abinnan ɗin Danshi, Da kuma ƙarin samun taki Sannan sai kuma kawar da Ciyayi Da ba'a buƙatar su a kusa da, Tushen wa'ennan bishiyoyi Shima yana da kwau a kula dashi Domin yanayin garin a kasar Bishiyoyi dake kai Sannan Samar da wurin tara ruwa Domin yin ban ruwa Dole ne manoma su nemi hanyar da zasu dinga Ajiye ruwa Kama daga ruwan saman daya sauka Ko kuma ruwa daga ƙududdufi Wanda za ayi amfani dashi wajen ban ruwa Domin tinkarar matsalar Pari da ake fama dashi Na ƙarancin ruwa da kuma Zafi Sannan kuma Zaɓar iri masu rike danshin kasa akwai Iri waƴanda su ba koda yaushe suna iya rike Damshin kasa To Yan amfani dasu zai taimaka wa ai, mai yankin Domin su iya Um ba lallai ma sai anyi baruwan dayawa ba Su waƴannan irin suna riƙe Danshi sosai So.. Za'ai iya amfani dasu a koda yaushe Samar da waɗanda kan iya jure yanayin zafi Yana da kwau a ringa shuka Ganyeyyaki kamar su latas, alaiyahu da kuma kabeji a tsakanin waƴannan To, ta wannan hanyar za'a iya cinma abinda ake so daga yankin

Barkan mu da wannan lokaci, sannun zaman mu da saduwa akan wannan bayani da muke na kan zaren bishiyan ko, bishiyan ƴaƴan manja, yanzu a wannan zamuyi magana ne akan anfani da ake samu da kuma ƙaluɓale wajen haɗa wasu shuka tare da shukar bishiyar ƴaƴan manja kamar cocoa da plantain shi dai haɗa shuka bishiyar ƴaƴan manja da wasu kaman cocoa da plantain abu ne gamagari da ake yin shi a yankin Kudu da suke da ruwa na yin aikin gona, kuma yana anfanoni da yawa da kuma kalubalen shi, anfanin shi, yana ɗaya daga cikin anfanin shi wad haɗa shukoki waje ɗaya, yana bada a dama ga manomi damar samun kuɗin shiga da ya banbanta na tsiran, saboda idan ya haɗa wannan wannan kaman yanzu akwai cocoa akwai kwakwa ƴaƴan manja, sannan kuma akwai plantain to zai iya samun kudin shiga mabanbanta kuma a lokaci daban-daban, hakan ze sa ya rage dogaro akan iri guda ɗaya, ya ce wannan karon in baya tafiya to wani lokaci ana buƙatan wannan to hakan zai temaka mai wajen samun kudin shiga, hakanan kuma yana inganta ƙarfin karkon ƙasa musamman wajen ba shukoki dama kamar cocoa da wake, akwai sinadarin da suke ingantawa a cikin ƙasa, wannan sinadarin shine ake kiran shi da nitrogen wanda hakan yake hab haɓaka ƙasa domin ba bishiyar ƴaƴan manja daman samun iska da kuma girma sosai, haɗa shukoki yana sa cigaban haɗuwar ko farar ƙasa sannan kuma yakan kawo tsuntsaye masu anfani, tsuntsayen nan da zasu zo su dinga anfani wayanda suke ɗaukan wannan ƙwaya daga wannan, daga wannan gona zuwa wannan gona domin a samu yaduwa sosai, sannan kaluɓale game da wannan shi ne, gasa akan ma'adanai haɗa shukoki kan haifar da gasa da bishiyoyi domin samun ruwa, sinadaran ƙasa da kuma haske, ke ƙara kasafin kuɗi na kula da wannan gona sannan kuma ƙarin buƙatan ma'aikata saboda akwai zare mabanbanta a ciki. Nagode.

Barkan mu da wannan lokaci sannun mu da saduwa zamuyi magana ne akan gudun mawar da isu ƴaƴan manja ke takawa domin samun lafiyan ƙasa da kuma kiyayeta daga ze zayan ƙasa na yan kunan Najariya kaman jahar delta da akwai ibom to ita dai bishiyar ƴaƴar manja sunaba gudun mawa na musamman a wajan gyara da samun lafiya ƙasa da kuma kiya yeta daga zai zaya ayan kunan Najariya kaman Jahar delta da akwa ibom akwai abubuwa da zamu lura dasu wayanda waɗannan abubuwan kaduba da kyau sune suke temakawa awajan dai daita ƙasan da kuma abu ba farko shine daidaitan ƙasa su wayannanan bishi yoyin da ake shukawa sune suke zama kaman garkuwa aciki ƙasa saboda suna jijiyoyin da suke tayarwa suwan wannan yana kara ƙasan daga au kuwa daga duk wata zai zaya inda yazo kuma yana temakawa wajan haɓakar ƙasan sannan taki da ake sa mu daga ruɓaɓun kayan itace da kuma matancun dabbobi suma suna ƙara temakawa wajan dan kwafar da ƙasan da kuma kiyayeta daga yawan afkuwan zai zayan ƙasa abu nagaba shine ya ɗuwar suna daren cikin ƙasa idan ƙasa aka samu akwai sun darai wayanda suke yaɗuwa sosai acikinta so wannan yakan ba ƙasan dama da zauna cikin aminci kuma sata daga rashin samu zai zayewa acikinta sannan ican ƴaƴan manja yana kiyaye aukuwan samu zai zayan ƙasa ta hanyoyi daban daban maban banta hakanan kuma yanasa ƙasar tayi ƙarfi yakan riƙeta da ƙarfi sosai sannan kuma yana te makawa wajan faɗo fa faɗaɗar gari idan akwai idan ana noman itace gari ze faɗaɗa jama a zasu dunga shugowa soosai da sosai sannan yana daidata yanayin gari sannan haya ce kumata samun kuɗi ga al'umma mutane da yawa kansa ka shigo domin cini kaiya da waɗansu abubuwa nagode

Barkanmu da wannan lokaci Barkanmu da sake haɗuwa za muyi magana ne akan ta yaya manoma bishirayen manja a Najeriya zasu samu taimako da ayyuka da kayan aiki don kuma kayan bashi kuma kayan da za a gudanar da kasuwancin wa'innan kayan itace na manja da ake nomawa Da farko dai manomar icen ƴaƴan manja a Nigeria za su ya ta samun taimakon kayan ayyuka ta waɗannan hanyoyi kamar haka Na farko dai shine ɓangaren gwamnati gwamnatin Najeriya ta ware ma'aikata guda na kula da kula da ayyukan harkokin gona da kiwo in bunkasa karkara um wannan hukuma tana bada rance ga manoma kuma sannan tana koyar da manoma dabaran ayyukan noma ta wannan ma'aikata manoma zasu iya bi domin samun basuka da kuma kyaututtuka wanda gwamnati take rabawa domin cigaban ayyukan noma sannan kuma akwai akwai ma'aikata wanda ko wace jahohi suke buɗewa wanda su ma irin yanda na tarayyan suke yi su ma sukan yi wannan ayyukan na ba da basuka da koyar da manoma dabarun ayyuka da sanin makaman aikin noma saannan kuma da yanda za ayi kasuwancin waƴannan kayayyakin ƴaƴan manja da kuma na na wasu ire-iren Sannan akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda sukan bada wannan wannan taimako kama daga ƙungiyoyi na duniya da kuma na cikin gida su ma suna bada kyaututtuka da kuma basi kamar su iri, taki, maganin peshi da kuma injunan ban ruwa Haka kuma ɗaiɗaikun manyan ƴan kasuwa su ma sukan yi wannan ƙoƙari wajen bayarwa Sannan akwai manhajan sadarwa na yanar gizo su ma akwai waɗanda sukan yi amfani da wannan To da wannan nake gani za a iya samu manoma zasu iya samu abubuwa

Barkan mu da wannan lokaci barkan mu da war haka yanzu za muyi magana ne akan dammamaki da Ƙalubalen da ma'aikatan manja kuma da kasuwancin ta da suran ma'aikatan da ake samar da bishiyan yayan manja a najeriya ma'aikatar manja a najeriya tana tanada dammamaki da kuma Ƙalubale da yawa a matsayin ta na mafi girma a africa wajen amfani da manja najeriya nada buƘatar cikin gida na manja wanda ya kai akalla Ƙaranci miliyan biyuda dubu dari hudu na tan amma a haka ko kaso hamsim bisa cikin dari da ake samarwa na Ƙananin masu... masu haƘa baya isa a wanna Ƙasa wannan ya nuna akwai dammaki da yawa ga masuzuba hannu jari sannan kuma da da manoma domin bunƘasa wannan wannan aiki na na gona farko da akwai damar fadada kasuwancin cikin gida idan masu zuba hannun jari da manoma sukayi kokari zai bada damar samun dammaki da yawa domin fadada kasuwancin sosai sannan najeriya nada damar zama mafi girma wajen fitar da man nan zuwa Ƙasashe masu buƘata kamar irinsu su india china sannan kuma da europe da wasu Ƙasashen asia wanda sauke da buƘatar manja domin yau da kullum, buƘatunsu na yau da kullum sannan kuma kalubale da ake fuskanta na farko shi ne Ƙarancin kudade da za'a zuba wanan yasa asa hannun jarinta sannan kuma da yan kasuwa sannan kuma akwai Ƙalubale na kasuwanci babu tsayyayan wani kasuwa da ake wannan kasuwancin wanda zaka ga wanda duk duniya zasu iya amfani dashi sannan kuma kawi labor shi ne wanda ma'aikatu ke amfani dashi sosai sannan kma akwai harkar tafiye tafi nagode.

barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake haɗuwa a inda zamu yi bayani akan yadda manoma zasu ƙara ma kayansu daraja da kuma gasa tsakanin masu yin wannan kayyakin. To manoma zasu iya ƙara ma kayansu daraja ta hanyoyi da yawa domin um samu ƙaruwar gasa a tsakaninsu ta yadda akan sa a samu kaya masu ƙarko da inganci. Shin waɗannan sune hanyoyin da ya kamata abi na farko dai shine gyara shine gyara da shirya kaya a yanayi mai kyau sannan da samar mai mazubi da kuma tsaftaceshi da kuma ƙara mai ƙawa domin janyo hankalin masu buƙata da abokanan hulɗa da abokanan kasuwanci haɓakar da shaidar kaya da kuma tabbatar dashi domin rarraba shi dole in akai kaya a samar mai sheda na musamman wanda da mai buƙata ya gani yasan daga wannan wurare ne domin siyanshi da ciniki a kasuwa samun shaida na farko daga hukumomi irin na gwamnati da hukumomin masu kula da tsaftace kayayyaki dominƙarama kaya daraja rarraba kaya zuwa ɓangarori da yawa na kasuwanni dole ya kasance kaya ba'a taƙaitad dashi a waje ɗaya ba, an rarraba shi zuwa kasuwanni daban-daban ta inda za'a ƙara mai martaba da yawa. sannan bada dama zuwa ziyarar gani da ido kan iya bunƙasa darajan kaya idan mai yin kaya ya bawa abokanan hulɗan shi masu amfani da kayan shiga na shiga su zo suga yanda ake yin wannan kaya hankan zai basu damar su ƙara su ƙara yadda da kayansu sannan kuma su ƙara mai daraja a kasuwa tallata kaya a shafukan sada sadarwa na zamani da gidan rediyo da gidan telebishon domin isarda saƙo ga abokan hulɗa da masu amfani da kaya bincika yanayin kasuwa da kuma fahimtar buƙatar abokan kasuwanci hakan ma na iya bada damar ci gaba amfanin ƙara darajan kayyayaki yana sa ƙarin kuɗin shiga ƙaruwar sayar da kaya da kuma sababbin kasuwanci yana ƙara sa gasa tsakanin masu kaya cigaban karkara yana bada gudunmawa wajen samun kuɗin shigan gari da musu hanyoyi masu kyau. nagode

Barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake haɗuwa a wannan ɓakare yanzu za mui magana ne akan hanyoyin da ake buƙata domin fara farar da hanyar haɗa taki daga ruɓaɓɓen ganyayyaki da matattun dabbobi domin bishar 'ya'yan manja a mataki na farko akwai matakai wanda za a bi domin haɗa wa'yannan su ne za mu zayyano ne kamar haka, hanya ta farko tattara kayayyakin haɗa taki kamar su sharar bishiyar 'ya'yan manja abubuwan da ba sa da amfani daga jikin bishiyar wanda suka faffaɗo kamar irin su ganye za a buƙace shi sannan kuma za a za a buƙaci ɓawon kwayar shukar da suka zuzzuba suma wannan za a iya mafani da su se taki wanda ya samu daga matattun dabbobi wanda duka ruɓe a cikin ƙasa suma kan taimakawa se koren ganyaye suma za a iya tattaro su domin haɗa wa'yanna se ciy ciyawar da aka sassare shi shi ma duka za a tattara su waje ɗaya domin haɗa wannan hanya ta biyu shirye-shiryen haɗi haɗin\ haɗawa na wajen za a zaɓi waje da yake da ban iska sosai a nan ne za a zo a haɗa wannan kuma ya kasance akwai ruwa wadatacce domin sai da ruwa ne akan iya haɗa wannan abin idan wuri babu ruwa to za a samu matsaloli da yawa hanya ta uku mataki na uku ko kuma hanya ta uku shi ne haɗa abubuwan haɗa haɗi na sinadarai a kaso na daidaito kamar su Nitrogen da Carbon diz za a sa su daidai wa daidai da se a haɗa ruwa a cakuɗa shi se ab a barshi cikin danshi a tabbatar an cakuɗa shi da kyau sosai a kula da hanyoyin a kula da yanayin gari domin shi na kan taimaka sai a jira haɗi a ya kammala wanda ze iya ɗaukar wata biyu zuwa uku dogaro da yanayin gari danshin waje da kuma haɗawan da akai haɗaɗɗen yana kasancewa me duhu kuma dan kanshin ƙasa amfaninshi shi ne yakan zamo taki ga 'ya'yan Na gode!

barkanmu da wannan lokaci a yanzu zamu yi magana ne akan yadda akan yadda manoma zasu yi amfani da taki daga shara ko kayayyakin da ake buƙata wanda aka watsar kamar ɓawon kwayar amfani takin dabbobi wanda suka ruɓe daga cikin ruɓaɓɓun dabbobi da kuma sauran abinci irin ragowar abinci da aka watsar domin haɗa taki manoma zasu iya amfani da watsattar kayayyakin taki domin haɗa taki irin na gida wanada akan same shi daga rage shara datti idan aka watsarda shara yakan narke a cikin ƙasa ko kuma yakan tattaru haka ya zama bola to wannan bolan yakan ya zama taki sannan kuma da ƙirƙirar da ƙirƙiro sinadarai masu daraja domin ƙasa kowanne ana amfani dashi ne domin a cikin yayi amfani akwai hanyoyi da ake bi domin waɗannan na farko shine ire-iren watsattsar kayayakin taki dattin ƴaƴan kwaya irin dattin kwaya kamar su totuwa ɓawon alkama dusar shinkafa da waɗansu masu ɗaukeda sinadaran carbon taki da ake samu daga cikin dabbobi idan sun mutu in kuma waƴanda ma basu mutu ba abinda ake samu daga dabbobi kamarsu shanu awakai da kuma tumakai inda suke ɗauke da sinadarin Nitrogene suma suna bada gudunmawa matuƙa wajen sharar abinci, ƴaƴan itatuwa da ganyaye da ba'a so waƴanda aka watsar suma sukan narke su zama taki wanad aka amfani dashi da jakar ganyen shayi ɓawon coffee ganyaye yankakku da kuma yankakker ciyawa da ake yankewa a zubar da kuma tokan itace suma duk ana amfani dasu hanayar haɗawa tattarawa da tacewa in aka haɗa sai a tattaceshi sai azo a caccakuɗashi sai a barshi yayi danshi sai a kula da yanayin gari a barshi ya haɗe sosai amfaninshi tana ƙara ma ƙasa sinadarai rage shara da datti a cikin anguwanni rage kuɗin siyan taki ƙara, sannan kuma yana ƙara amfani wurin yaɗuwar iri nagode

Barkan mu haɗuwa a wannan lokaci da zamu yi magana akan mahimman abubuwan da ake buƙata a wajen zaben haɗin hanyoyin haɗa taki daga mabam-bantar yanayin gari a cikin Najiriya. So shi dai idan za'a duba yanayi na yanda za'a dinga haɗa wannan taki to dole a dubi abubuwa guda uku kamar haka; na farko shi ne yanayin garin. Dole ya kanzance yanayin garin nan an same shi ya na dai-dai da yanda ake buƙat. Yanda ba za'a samu ba ya cika zafi sosai ana so a samu ɗan dai madai-daici wanda zai bayar da abunda ake buƙata. Sannan kuma dole ya kasance akwai ban iska ta yanda wannan iskan da zai dinga zaga tsayawa tsakankani wannan abunda ake haɗawa na takuna na taki zai ba shi dama cimma abunda ake buƙata. Sai na uku ruwa ruwan sama Ruwan sama abu ne muhimmi wanda a gurin haɗawa ya ke ba ba saboda idan ruwa bai shiga cikin ƙasa ba ko an zuba wannan takin ba zai bada abinda ake so ba. Sannan abu na gaba akwai isasshen taki wanda ya ke samuwa daga dabbobi. Wasu kuma daga watsatssun ƴaƴan itace ko watsatssun abinci wanda suke narkewa a cikin ƙasa suke bada damar a haɗa wannan takin da su. Sannan kuma akwai ma'aikata da kayan aiki Haɗa wannan abu na taki ba zai yiwu ba sai da dole da ma'aikata, sannan kuma da kayan ai. Shi ne zai bamu damar a zaɓi yanayin da ya dace domin haɗa wannan abu. Sannan kuma akwai waje da kuma yankin da ya dace a dinga haɗa wannan. Ba ko'ina bane za'a je a dinga haɗa wannan taki domin fitar warin shi da sinadadan da ke cikin shi ba'a ko'ina ba ne za'a iya amfani da shi saboda wani zai iya kasancewa akwai cutarwa. So do dole a samu yanda za'a kiyayewa daga cutar da mutane so dole a zaɓi inda za'a yi a dinga yin shi. Nagode!

Barkar mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haɗuwa ɓangane wanda zamuyi magana akan taya manoma a Najeriya zasu daidaita kason kayayyakin sinadari nitrogen da kuma carbon wurin ƙirƙira da kuma haɗa taki mai nagarta domin ingancin ƙasar da ake noma a kanta wato da farko shi daidaita sinadarin nitrogen da kuma na carbon yana da matuƙar amfani domin ƙara ingancin ƙasa sannan kuma da ƙaramata ƙara kowa lokacin da ake yin noma da shi a a tare damu yanzu zamu zayyano hanyoyin da ake bi da matakan da za'a bi domin nasarwa ga manoma dan su aiki da wannan shi dai sinadarin natrogen ko na korayen kayayyaki abu na farko shine takin dabbobi sun haɗa da kaji shanu da kuma Awaki suna da sinadarin nitrogen sannan kuma ɗanyan kayayyaki ganyaye daga shukan kamar su Wake suna da sinadaran nitrogen sannan kuma yankankun ciyawa ciyawa da aka sake aka yanke ta a ɗanyan ta dama tana ɗauke da sinadarin nitrogen sannan ruɓaɓɓan kayan itace da kuma ganyayyaki suna da sis um sinadarin nitrogen sai kuma waɗanda suke da sinadarin carbon bushashshen ganyayyaki na jikin shuka kamar Masara Alkama shinkafa suma suna da sinadaran carbon a tattare dasu tokar itace da aka ƙona suma suna da sinadaran carbon haka kuma ɓawon Alkama da na shinkafa suna ɗauke da sinadaran carbon da nitrogen yankakken jarida yana da sinadarin carbon, yadda za'a a haɗasu ne, a daidaita a samu kowanne asa kaso biyu zo biyu zuwa ɗaya ko uku zuwa ɗaya na carbon da nitrogen a haɗasu a caccakuɗa sai a zaɓi iyakar waje wanda ake so a haɗa wannan a tabbatar wurin yana da danshi sosai sai a barshi ya ɗanyi kwanaki to a haka za'a samu abinda ake so

barkan mu sannun mu da haduwa a a zangon da zamuyi magana akan menene alfanun hada taki taki domin kananan manoma a nijeriya musamman wajen ingana lafiyar kasa da kuma rage yawan kudin da ake kashewa akan takin zamani hada taki yana bada damar samun amfani da yawa domin kananan domin kananan manoma don inganta lafiyar kasa da kuma yadda za'a lura da ita kyau alfanun da yake bayyarwa wajen lafiyar kasa ya karfafa tsarin kasa hada taki yana kara ma kasa danko da kuma riqe adadin kasa da kuma shi shiga da kuma ba wannan ruwa shiga cikin tushe har ya kai da inda ya kai inda ake bukatar da ya isa sannan yana kara sinadarai da yake cikin kasa yashiga cikin amfani sosai kuma ya zauna ba tare dawa wani tarna tangardaba ana bawa wasu kananun halitta damar gunadar da wasu da suketi cikin kasa ba tare da ancutar da su ba ko kuma amsami wata matsala daidaita sinadarin cikin taki na wasu wasu abubuwa da ake amfani dashi na rage kudin amfani yana rage kudin amfani da yawan kashewa wajen siyan takin zamani haɗaɗɗen taki yana rage kudin kudin da ake kashewa wajen takin zamani domin idan aka samu aka har haɗa da na gida wurin da ake haɗawa zai bada daman ba sai an ta yawan siyan takin zamani ba yana rage bukatar takin zamani sosai da gaske yana zai zayar kasa yakan kiyaye kasa daga zai zayewa yana kara sa yaduwar irin ƙaya ya girma kuma ya fito da kyau sannan wani amfanin nan nashi ya na samar da aikin ayi ga manoma ko kuma ba wanda ma basu noman musamman ga masu hada takin sannan hakan yana s asami wadacecen abinci idan kayan amfani suka yi kyau to abinci zai wadata nagode

Barkan mu da wannan lokaci, barkan mu da haɗuwa a wani sashi, na inda zamuyi bayani a kan har zuwa wani lokaci ne yakan ɗauka domun haɗa takin gida a yanayin gari na Nigeria tsawon lokaci, shine zamu fara yin magana a kan shi. Lokacin da haɗa taki kan iya ɗauka a yanayin gari a Nigeria sun bambanta, dogaro da waɗansu sanadi kamar su; na farko shine ire-iren takin da za'a haɗa, sannan na biyu shine kayayyakin da za'ayi amfani da su wajan haɗawa, kamar su sinadarin carbon da nitrogen da kuma yanayin danshin wajen, shi kan shi dole a tsaya a lura da su, domun samun abinda ake buƙata. Sai kuma girman adadin yanda ake son ya kasance, shi ma ya zama abun lura da shi wajan haɗawa. Sannan yanayin gari da kuma ban iska da ake yi, a wani lokaci ne yanayin garin ze bada dama ayi saurin haɗawa, ko kuma in haɗin yai saurin yi, shi kuma ban iska shi ma sai a lura da wannan. Sannan kuma dokoki na bai ɗaya wani tsaror lokutan haɗawa a taki a na yanayin gari a Nigeria. Mafi saurin haɗawa, wanda ya kan ɗau wata ɗaya zuwa watanni uku. Se kuma na biyu shi ne matsakaicin lokuta wanda daɗewan shi shine watanni uku zuwa wata shida. Wanda yafi daɗewa shi ne wanda ya kan kai watanni shida zuwa watanni sha biyu. Idan ana so ayi da sauri sai a kula da tabbatar da danshi, danshin wajan ya kasance an samu kaso hamsin zuwa kaso sittin a bisa ɗari. Sai a kula da yanayin gari, wanda yanayin gari ana so ya kasance celcius hamsin ko kuma zuwa sittun a yanayin garin da a ke. Ayi amfani da korar kayayyaki, kaman ganyayyaki wa'inda suke sababbin cirewa daka jikin bishiya da kuma me ruwan ƙasa bushashshe kenan.

Yau, barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haduwa a cikin wannan zango ta inda za muyi magana a kai, ta yaya manoma za su iya bunkasa kayyayaki domin amfani domin amfani da su da sauri toh! da farko de manoma za su iya bunkasa abubuwa da sauri kaman kamar haka. A yayyanka shara da ba a so zuwa kananin gida domin kara ma domin kara fadada waje A gurin da aka tattara datti haka da shara wanda suma akan iya hada su zama taki se a yayyanka su domin su ba da damar samun waje me fadi. Abu na gaba shine hadawa da chakudawa se a samu wadannan, a hahada su a markade su da mabambantan kayyayaki waje daya, domin a ba su ba da abu daya wanda ze samar da taki Sannan tabbatar?] a cikin rubabun kaya da aka wasar kaman irin su bawan ayaba gayyeyeki da sauran abubuwa na gaskiye Bada daman samun iska ga wadannan abubuwan domin a daidaita yanayin wurin da aka ajiye su Ba kananan halita daman yin aikin su a cikin wannan guri markade kayyayaki daga jinsin kamar irin su tana da ire iren su wanda suma sun sani suna amfani a cikin irin rubabbun abubuwa haka, toh kara sunadarin kaman su jinin nama, jini da ake jini dai wanda muka sani sannan kuma da kashin kifi, banda aka riga aka gama amfani da su, toh suma su kan kara taimakawa wajen samun sunadarin carbon kuma na sunadarin kifi. Sannan a kula da yanayin gari wanda, kamar inda mukayi bayani an fi so a samu celcuis hamsin ko kuma zuwa sittin shi yana ta matukar amfani domin shine yake kara ba da dama a samu abun da ake so, na wannan hada taki a kiyaye hahada taki daga abubuwa kamar su karfe, ciyaw da robobi. Ya kasance ba a so karfe ya hada shi da shi na a kula akai akai

barkamu da wanan lokaci sannu mu da sake haɗuwa a wanan zango inda zamuyi magana akan ƙalubalan da manoman nigeria suke fuskan ta awajan hɗa takin yada da yanda kuma za'a kawo ƙarshan wainnan ƙalu bale din da farko dai zamu zayyano ƙalu balan da wainnan manoma suke fuskan ta abu naɗaya shine ƙarancin ilimi dadabarun haɗa wannan taki wanda kafin mutun ya haɗa dole sai yasamu ilimin yanda ake haɗa wannan sannan kuma da dabarbarun shi sannan a biyu shine kula yanda za'a ba harkan haɗa wannan taki kula sosai da kayyakin da aki buƙata wajan haɗa wannan sannan abu na daba shine rashin ishashan waje wannan yana magana kinan akan filin daza'a samu domin haɗa wainnan irin abubuwa na takin gida sannan akwai tsadan farashin maikata idan mutun yana buƙatar ma aikata to dole kuɗin dazai biya yanada tsada sannan akwai karancin hanu jari wanda bamai sa kudinshi a wannan harka balan tana asamu abinda ake buƙata akwai ƙwari dasuke baibaye wainnan abubuwa wanda sukan zama uhm cutarwa ga al'umman wannan waja sannan kuma warin wannan abun shima kaɗai yakan dsa ba wanda zai so ya zauna inda akiyin wannan abun sannan abun shine rashin buƙarar su da ake a kasuwa ko anhaɗa ba kowa bane zai iya kasuwancin shi kokuma azo iringa siya rahin tsari daga gwamnati so yaya za'ayi akula da akawo ƙarshan wannan ƙalubale nafarko dai dola manoma suja su samu ilimi da dabarbaru yanda akiyin wannan taki sannan asan inda za'a dinga kawo wannan kayayakin da aki haɗawa akan farashi wanda manoma zasu iya samu gwamnati dole ta shigo a wannan a ware fili ƙatoto kawai domin yin wannan aiki sannan ƙwarin nan asamo hanyan da za'a ringa kula dasu dashi kanshi wannan warin dole asamu hanyan daza'a dinga kwardashi domin yana cutarwa ga al'umma nagode

Barkanmu da wannan lokaci, sannin mu da sake haɗuwa A wannan sashe wanda zamuyi magana akan Ta yaya manoman najeriya zasu yi hadin gwiwa wajen haɗa takin gida Zuwa ga ayukan gona mai ɗaure wa Toh manoman dai najeriya zasu iya yin haɗin gwiwa Wajen, Haɗa takin gida zuwa ga ayukan gona mai ɗaurewa idan aka bi wanɗannan mataki Matakai kamar haka Farawa da kaɗan Manomi ya kamata ya sani cewa zai iya Fara haɗa taki daga gida inda zai fara tattara kaman kashin dabbobi da, Mattattun Dabbobi da,.. Darti Wanda ake watsarwa na abinci dana, Dana Kayan itatuwa Daga nan idan ya fara tattara su Zai iya haɗa su waje ɗaya Chakuɗa su domin su bada sinadari koda ɗaya Da suke tayi Umm hakan Ya zamo taki mai amfani mai ɗauke da sinatarai ire ire idan akai haka zai bar taki mai ɗauke da sinadarai ire ire kala kala Amfani da kayayyakin gida domin haɗa taki Dole manomi yayi amfani da kayan gida na asali wanda ba'a haɗashi da kowane irin abu ba Domin inganta kasa ga lafiyar kasa Dadai yanda zai bah Shuka daman girma sosai kamar kwayar amfanin gona Dartin amfani idan akai cire kwarin gona To wa'ennan ɓawon da abubuwan za'a iyayi Tashi daga dabbobi wanda kashin su ko kuma jikin su idan sun mutu Da kuma kashin Kashin kaji shuma Duk za'ai iya haɗawa dasu Ga kuma da danshi da kuma yanayin gari Dole duk inda wannan taki zai kasance zai kasance da danshi saboda idan aka barshi ba danshi Abu na gaba da zamuyi magana shine ayukan gona mai ɗaure wa Ya kamata a dinga chanza Shuka Na Lokaci zuwa lokaci wannan karen idan an shuka wannan ire Toh wani shekaran sai a chanza Wannan zai ba kasa dama samun ingantaccen lafiya Da rage kwari da kuma Rage cuttutuka sannan ya ƙara Faɗaɗa ayukan gona Hakan zai iya rage zaizayar kasa tare da amfani da ƴaƴan girbi ƙaddamar da kula da kwari da magungunan feshi Dole akwai yadda magungunan ƙaddamar da shuka bishiyoyi a tsakankanin gonaki domin ƙara lafiyar kasa da kuma zai zayar kasa Taƙaita amfani da takin zamani Toh, Kaɗan daga ciki kenan na gode

Sannimmu da wannan lokaci barkammu da warhaka! A wannan sashi zami magana ne akan abubuwan da ya fi kamata mu aiwatar domin kula da haɗaɗɗen taki a gurare da suke da zafi sannan kuma da gurare ma su yanayin rashin iska a Nanjeriya, toɓin kiyaye ƙwari sannan kuma da da da warin da yake samuwa daga wannan. So da farko de abinda yakamata ayi domin idan ana so a kula da wari da kuma korar ƙwari: Shine samun fili wadatacce inda za'a haɗa wannan taki wanda yai nesa daga cikin mutane, yin hakan ze sa wannan filin iska ya dinga shiga cikin filayen tinda babu gidajen da zasu tare su, idan iska yana kaikawo tsakanin wannan shi ze turo warin ze dinga fita, sannan kuma wayan kula da wa'innan ƙwarin dole a samu magani, nafarko dai shine magunguna maganin feshi da za'a dinga zuwa ana fesawa domin korar wannan ƙwarin, hakan ze iya bada dama da sa ƙwarinnan bara su zauna a wajen ba, sannan kuma ɗaukam ma'aikatan da za su dinga kula da wannan abu wannan takinda aka haɗa wajen tona shi da rarraba shi wajaje daban-daban, hakan ze iya sa ƙwari bara su zauna ba sannan kuma warin idan aka tona na ƙasa gobe aka tona na ƙasa shima ze ɗan rage wannan ƙwari, sannan kuma wurare masu zafi sosai dama idan rana ta daki irin wannan haɗaɗɗen taki, shine yake bada daman amman idan aka tabbatadda shi a cikin danshinshi to hakan ze iya sa warin ya ɗanyi ƙaranci, sannan kuma abu na gaba: Tsitstsince diwanni abunda ze iya tat ze iya janyo wa'yannan ƙwarin da watsaddasu a shara, dole ya kasance manomi ya san dik abinda ke janyi wa'innan ƙwarin, sannan ya fitaddasu daga wannan waje domin ba wannan takin a samu abinda ake buƙata, ina ga da haka za'a iya kula da wari da kuma ƙwarin da suke damun haɗaɗɗen taki a wurare masu zafi, to bari haka na gode.

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake saduwa wane sashi wanda za mu yi magana akan ta yaya manoman Najeriya za su iya gwada da kuma tabbatar da ingancin gammanman taki da aka hada shi wato takin gida kenan Toh manoman Najeriya za su iya gwada karko da kuma nagartan haddeden takin gida wadda ya gama, ta hanyoyi kaman haka Na farko, ta ta kalan shi shi dai haddeden taki wanda za gaba shi, yana da kala na me ruwan kasa, me duhu sosai ko kuma baki wannan yakan tabbatar da cewa ya toh ya gama hadewa kenan. Sannan na biyu shi ne warin shi warin shi za a, wrin shi kuma yana da warin kasa haka idan ta nuna da ko kuma akace a ka dan kwana biyu haka, idan tana da danshi danshi toh irin arin nan yake da shi. sannan kuma abu na gaba shi ne yanayin shi. Yanayin shi yana da gari gari za a ga ya koma kaman gari gari, ya ya narke gabaki daya sannan kuma abun gaba da ake kara dubawa shi ne kasan da ake ake da shi na nitrogen da carbon a jikin shi, shima dole a guada shi. Sannan kuma, se kuma akwai wa su abubuwan da za a gwada kaman irin kwarin da suke ciki, don yana da kwari sosai to ba shi sannan kuma idan marar kwari Sai kuma, sunadarai da yake tattare da shi, shima dole ya kasance manomi ya auna kalan sunadarin da ake bukata wanda za a iya daukan shi a je cikin abun da ake ce ma daikin gwaji na biology wanda akwai wadansu idan aka daura shi akan abun hangen ciki, akwai wasu kwari idan an tabbatar da suna ciki, Toh wannan ingancin shi akwai tabbatar da babu wadanan so ingancin nashi yana nan kenan Sai kuma yanayin ta, sai kuma yanayin wajajen da yanayin garin wajajen da aka hada, shima idan waje me zafi ne ko mara zafi, toh shima wannan, idan zafin shi ya kai celcuis hamsin toh wannan hada shi a wuri me kyau kenan

Barkan mu da saduwa. Sannun mu sake haɗuwa a a wannan zango. wanda zamu yi magana akan abubuwan da ko kuma mu ce ƙalubalen da manoman najeriya suke fuskanta wajen cimma aiki da um kimiya na zamanni wajen noma manoman najeriya suna fuskantar ƙalubale dayawa wajen cimma noman zamani ta hanyar kimiya Abu na farko shine ƙalubalen da suke fuskanta taƙaitaccen samun isa ya zuwa ga kimiya ɗin manona dayawa musamman wa'inda suke rayuwa a birni haɗuwar yanar gizo wasu ƙauyakun dayawa basa da wannan yanar gizon ko kuma suna da ƙarancin shi ta inda yasa basa iya samun hanyan da zasu yi amfani da yanay gizo ɗin kko kuma rashin damar yanar gizon wanda hankan? ke ba manoma wwahala domin samun sadarwa a yanar gizo to wannan zai sabbabar da cewa rashin samun ilimi su na wannan Yaɗuwar wayoyin zamani? duk da najeriya an samu wadataccen yaɗuwar? wayoyin zamani amma manoman nan dayawan su suna amfani da ƙananun waya ne wanda ba a iya samun damar shiga ayi amfani da ita da yanar gizo sannan akwai ƙarancin ilimin kwamfuta manoma dayawa basu da ilimin kwamfuta ko na kimiya wanda zasu yi amfani da shi domin yin bincike da kuma samo wasu hanyoyin dabarun yin noman Hauhawar tsadan kimiya? noman zamani yana da tsada sosai wanda hakan yasa dole ayi amfani da kimiya kuma manoman mu dayawa basu da ƙarfin da zasu iya mallakan wannan Sannan abu na gaba shine ƙarancin? neman ilimin zamani. Manoma dayawa ba sa zuwa su nemi ilimin zamani sannan akwai bambance-bambance na al'adu da kuma na yare wani in ba yana ganin yaren shi bane to ba zai je ya koya ba musamman wannan abun kimiyan ya zo ne daga turawa sannan kuma akwai ƙarancin samun hanyan da za a samu kudi kama daga basussuka wanda za a iya samo abubuwa da za ayi amfani da su na kimiya. Nagode.

Barkanmu da wannan lokaci sannun mu da sake saduwa a wani sashen wanda zamu yi magana a kan abubuwan da ko alfanun da kayan aikin zamani suke da shi a kan? shigo da kuɗi na manoman Najeriya a cikin harkoki noman su Da farko dai mui sani cewa kaya aikin zamani ya canza fasalin harkokin kuɗi domin manoma a Najeriya inda aka samu cigaba mai ɗumbin yawa mai tarin yawa a harkan noma a inda da inda mutum yake nomawa kaɗan amma sakamakon zuwan kayan aikin nan mutum yakan iya noma hektoci dayawa a ƙanƙanin lokaci kuma da ƙanƙanin ma'aikata An samu cigaba a kasafin kuɗi da ƙarfafawa ɗaya daga cikin amfanin shi shine ya ƙara bada damar samun rance shigo da harkokin kuɗi ya ba manoma daman su samu rancen kuɗi daga gwamnati daga ƙungiyoyi masu zaman kansu na duniya da kuma ɗaiɗaikun kamfanoni wanda ke ba manoma damar su zuba kayayyakin zamani Da wannan bashin idan suka samu rancen kuɗi sukan iya siyayyan kayan zamani wanda da shi ake yin aikin gona sannan kuma a samu kayan a samu riba mai yawa wanda ana iya sannan kuma samar da ƙwaya shima na zamani wanda akan yi bincike a kan shi duk da wannan za a iya samu Amfanin kayan zamani da yaje da shi a wajen shigo da kuɗi hanyoyin sadarwa a zamani yana haɗa manoma kai tsaye zuwa ga ƴan kasuwa sakamakon wannan kuɗin manoma sun ƙirƙiro da manhajoji da ake amfani da shi na yanar gizo wanda zai haɗa ka manomi da ƴan kasuwa kai tsaye ba tare da sai an nemi wani ɗan tsakiya ba wanda shi zai sa abinda yake so ko kuma ma ya ma fi manomin samu a abinda ya noma Sannan kuma ya ƙara musu ilimi a kan hada-hadan kuɗi da yadda ake shigar da kuɗi da yanda ake amfani da kuɗin duk ya basu dama To waɗannan kaɗan kenan daga ciki Nagode

Barkanmu da sake haɗuwa a wani sashe wanda zamu yi magana a kan ta yaya gwamnati za su yi haɗaka da ƙungiyoyi masu zaman kan su wajen cigabar da samar da kayan aiki kayan aikin zamani a ƙauyaku a Najeriya. To gamayya tsakanin gwamati da ƙungiyoyi kamfanoni masu zaman kansu abune mai girma da zai samar da cigaba domin samun kayan aikin noman zamani to ta hanyoyi kamar haka da zamu lissafa a nan kan iya taimakawa? ga manoman Na farko shine bayar da tallafi da ihisani zuwa ga manoma duk manomin da aka sani yana buƙatan to gwamnati ya kamata ta bashi tallafi ko kuma ihisani daga kamfanoni masu zaman kanzu don bunƙasa aiki da koyarwa a kan wa'innan kayan aikin noman zamani idan aka samar da su sannan kuma a zo a ma a ma wa'innan manoma yanda zasu yi shine a samar musu da horo da tsawaita ayyukansu ga manoma masu aiki da wannan kayan aikin zamani to idan aka musu horo aka nuna musu yanda zasu yi amfani da shi shima zai taimaka musu sosai domin inganta wannan aiki samar da cigaba a ƙauyakun nan domin idan aka kawo wannan aikin dole sai da cigaba kaman irin su hanyoyi, wutan lantarki da kuma yanar gizo da zasu dinga amfani da shi don idan babu hanya mai kyau wa'insu kamar misali motoci manya-manyan nan baza su dinga bi ba sannan wutan lantarki ma zai taimaka wajen sarrafa waa'innan kayan aikin yanar gizo domin ilimantarwa da? ƙaddamar da shiri da zai tallafa ma aikin dole a ƙaddamar da wani shiri na musamman wanda zai bada damar manoma su dinga yin bincike da ƙirƙire-ƙirƙire da sanin wasu dabarori na wannan aiki wa'innan kaɗan daga ciki kenan. Nagode

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake saduwa a cikin wannan karo, inda zamuyi magana akan mene ne damarmakin yin amfani da na'urar ɗaukar hoto na sama, da kuma kimiyyar tauraron ɗan adam a aikin gona a Najeriya. Amfanin na'urar ɗaukar hoto na sama da kuma kimiyyar tauraron ɗan adam, su na gabatar da damarmaki da? yawa a aikin gona a cikin Najeriya. Damarmakin da suke bayarwa kamar haka: na'urar ɗaukar hoto da kuma kimiyyar ɗan adam suna bada damar yin noma mai? yalwatarwa domin suna samar da bayanai a kan lafiyar ƙasa, sannan bayanai a kan girman tsirrai, da kuma tsarin yanayin gari da ake ciki a lokacin. Duk wa'innan za a iya amfani da na'urar ɗaukar hoto ko kuma kimiyyar tauraron ɗan adam domin samun wa'innan bayanai. Sannan kuma ana amfani dasu wajen lura daa tsirrai ta inda a ke ɗaukko hoton su, suna bada damar kula da shuka da tsirrai? ana amfani da na'urar domin ɗauko hoto daga sama da kuma kimiyyar tauraron ɗan adam, wajen taimakawa manoma suna gano matsaloli da wuri da ke cikin gonar, ta inda idan aka ɗauki hoton, hoton yana fitar da kala sosai, za a iya ganin duk abubuwan da suke faruwa a cikin gonar, duk wani lamura, yanayin ƙasar da ke wurin, yanayin ƙwarin da ba a buƙatar su da suke ciki, duk za a iya ganowa ta wannan hanyar. Sannan kuma ta kan rage asarar tsirrai, idan akwai wani ɓangare da ake da matsala a ciki tsirran nan, da ɗaukar hoton za a iya ganowa da sauri, sai a zo a san abinda za ayi. To hakan yana bada dama a samu ci gaban yaɗuwar tsirrai. Sannan kimiyyar tauraron ɗan adam yana bada bayanai a kan danshin ƙasa,? yadda zai taimakawa manoma wajen ban ruwa da kuma? rage asarar ruwa, ta yanda za a tsara iya ruwan da za a bayar. Iyakar da yake dashi: yana da tsada wajen mallaka, ko kuma haɗawa. Ya kan ba manoma wahala, wajen haɗawa da mallaka. Sannan ƙarancin kayan aiki na zamani a ƙauyakun mu domin amfani da yanar gizo, shi ma wannan wani babban iyaka ne da yake? Na gode sai anjima.

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haɗuwa a wannan sashi da zamu yi magana akan ta yaya manhajojin da ake gudanar da buƙatar bayanan manoma yankunan ƙauye za su taimakawa wajen gudanar da ayyukan gona. Da farko dai mu sani cewa manoma dole su sami ilimi da kuma da dabarun noma ta inda za su iya tattara bayanai,, idan aka tattara bayanan nan, a tattara su waje ɗaya to hakan zai bada dama asa wa'yannan bayana acikin wannan acikin manhajar da yanda zai fidda yanda za'a fitar da yandaa duk wani ayyukan gonan zai kasance ko kuma ya gudana sannan kuma akwaii wasu sashi sashi da ake budewa a na'ura mai ƙwaƙwalwa da kuma wayan hannu ta salula, wanda suma acikin su akwai wa'yanda ma masana ne shawarwari akan hanyoyin da za'a rinƙa bi ana fara wannan noma so Idan aka tattara wa'yannan bayanai daga wannan manhajar aka tura musu shima zai taimaka wajan wajen ba surori da wasu dabaru na yanda za'a samu natija a harkan noma, sannan kuma dole manoma? su Su kawo hanyoyin zamani ,su ilmantar da na ƙasa da su domin koya musu yanda zasu rinƙa fid da bayanai na daukan gona sannan kuma dole manomi ya sanni al' kalaman iya yawan girman da yake nomawa sannan da alkalami iya irin daya ke bukata da zai zuba sannan kuma da alkalman takin da zai iya gudanarwa haka nan ma ga ruwan da zai iya sha ta wannan noma ita ma dole a samu manomi ya taskace ko ya iyakance. Toh du wannan bazai faru ba sai da anfani da irin Waɗannan manhajoji da yand za'a rinƙa killace su idan ai wannan karon anyi anfani da wannan hayan, toh na gaba zai iya taimakawa domin a san Bara mai aka samu yanda za'a tinƙari bana kuma sakamakon ajiyar da aka yi surori da shawarwari daga masana wanan aiki Na gode

barkan mu da wannan lokaci sannun mu da sake haduwa a wannan sashi inda zamuyi magana akan wada irin bayanai ne za'a iya tattarawa wajen amfani da yanar gizo da suke jin alamu wajen yalwar aikin gona toh kayayyakin yanar gizo da yake ƙarban alama yana taka muhimmmiyar rawa wajen aikin gona ta wajen tattaro bayanai ma banbanta ma banbanta domin lura da kula da yaduwan tsarrai rage asara sannan kuma da cigaban aikin noma mai ɗorewa ga wadansu bayanai wanda za'a iya tattarawa ta amfani da wadannan abun yanar gizo kayayyakin yanar gizo da suke jiyu alama na tsarrai ko kuma na wani abu na farko shine yanayin gari sun hada da iska kasa da kuma ruwa dole idan ana so a samu nagartattacen aikin gona dole asamu ayi amfani da wannan abun domin gane yanayin iska da akeyi a waje sannan kuma a gwada yanayin kasan idan an kara abun wadannan kayan aiyukan akaje aka aje su a gona zasu bada kalan iskan dake ƙadawa wajen sannan kuma da yanayin kasan wurin da kuma yanayin ruwan da za'a iya samu sannan kuma zai bada yanayi gari dan lura da girman wadannan tsarran sannan ban iska ban isaka dan rage yawan cuttukan da zai dinga yaduwa a jikin wadannan tsarran sannan kuma da wajen danshi sanyin yana ƙarfafa ban ruwa duk wadannan idan akayi amfani dasu zai karfafa wa'enan sannan wajen gane hasken rana da ze iya samuwa a wannan gona ya bada daman tsinadaren da zasu karama wadannan shukan girma dan rana tana taimakawa wajen girman tsarrai toh ga bayanan tsarrai kuma a bayanan da za'a iya tattarawa shine lafiyar tsarrai dole a gano laifayar tsarrai ta wannan hanya sannan girman tsarrai lokacin da zasu iya dauka na girman su sannan yaduwar su shima haka sannan yanayin gari yanayin gari kaman yanda muka ambata ruwa da yanayin ƙadawar iska ana bukata nagode

Barkan mu da wannan lokaci sannun mu da sake haduwa a inda zamuyi magana a kan yaya na'urar daukan hoto daga sama wanda aka hada su da abun daukan hoto masu karfi kuma masu inganci zasu iya amfani a wajen kula da lafiyar tsarrai da kuma gano wasu matsaloli a gonakun kauyuka da suke cikin faɗin nijeriya na'urar daukan hoto ta sama da aka haɗa ta da ma dauki mai ƙyau kuma mai ƙarfi na zamani zai zai zama mai amfani domin ƙula da lafiyar tsarrai da kuma da kuma gano wasu matsaloli a yankunan gonakin ƙyayaku a cikin nijeriya abin ɗaukar hoto mai kyau sosai zai dauki bayanai alamomi na tsarrai kuma bada daman lura da domin tabbatar da lafiyar tsarrai ta inda za'a iya amfani da wannan a dauke hotunan gonaki sannan kuma idan aka dauka saboda ƙyan abun daukan hoton zai bada dama a ga cikin ta sosai sannan zai taimaka wajen tabbatar da girman su idan tsarran suna girma ko kuma basa girma duk wannan abun daukan hoto zai iya daukuwa kuma za'a iya ganewa sanna zai taimaka wajen ban ruwa ta idan za'a iya daukan hoton samfarin gonan fitar da ko wace hanya da za'ayi amfani dashi wajen tsara yanda za'ayi a ban ruwa gano ƙwari da cututtuka yin amfani da wannan abun daukan hoto zai iya idan aka dauki hoton gonan za'a iya za'a iya zuko shi ta inda za'a ga ƙwari kan da suke cikin wannan gona ki da abubuwan da ba'a buƙata na ciyayi da wa'ensu abubuwa kuma ahaka ne zai taimaka domin cigaba da lafiyar wannan tsarrai sannan kuma idan gona tana da ƙarancin tsinadarai hakan nan zai nuna ta wajen wannan hoton da aka dauka za'a gani alamomin ita wannan shukoƙi ko kuma tsarrai zai alama daga ƙalar da suka bayar idan suka nuna wasu zasu nuna shuɗi ko kuma ba asalin ƙore ba alamu ne da yake nuna wannan bata da lafiya sannan zai badalura wajen gano ɗanshin kasa ta inda za'a ga tay ɗanshin kasa yake

Barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake haɗuwa a wani sashi wanda za muyi magana akan wanne gudunmawa ne wanne babban gudunmawa ne manhajojin waya na wayoyin da muke riƙewa a hannu su ke bayarwa, domin manoman da suke ƙauye domin su samu kayan aikin noma yalwatacce da kuma yin ayukan gonar. Manhajar wayar hannu, za su iya taka rawa mai muhimmanci domin samarma manoma a yankunan ƙauyakun Najeriya, da damar yalwatattacen kayan aikin gona da kuma ayyukan ayyukan da akeyi a cikin gonar. Zamu faɗi wasu hanyoyi wanda za su taimaka idan aka bi su domin cimma abunda ake so. Waɗannan manhajoji na waya za su taimaka wajen gwada ƙasa, da kuma sanin kayan aikin da za'ayi amfani da su idan anyi gwajin. Za'a iya ɗaukan wayoyi, akwai manhajar da za'a sa a cikin wayar idan aka je gonar za'a yi amfani da wannan wayar a gwaggwada yanayin ƙasar da nau'in ƙasan da abunda ake so a yi. Hakan yana ba manoma damar yanke shawara akan takinda za'a zuba idan anyiwannan gwaji yadda za'a sa, da yadda za'a sa takin da kuma lura da ƙasa indaza'a dinga lura da wasu shawarwarin da za'a iya samu ta hannun waɗanan manhajoji. Manhajojin wayar zamani za su iya samar ma manoma da ingantaccen yanayin gari. Yanayin garin da ake bayarwa, na lokaci-lokaci da wannan wayar za su iya amfani da ita su gano domin basu damar yin shiri da kuma shirye-shiryen yin shuka, ban ruwa da ayukan girbi, duk ta dalilinwannan manhajar dayake cikin waya sannan kuma zai basu damar da shukoki ta yadda za'a gane shukar da take buƙatan da take da buƙata da wacce ba ta da buƙata da wacce ba ta da lafiya da wacce take da lafiya. Sannan kuma waɗannanan manhajojin suna ba da damar kasuwanci, kayan amfanin gona. Manoma za su iya kasuwanci kai tsaye ta hanyar amfani da manhajoji. Na gode.

Allurar Riga Kafi. Yin allurar rgakafi wasu masana waɗanda ba su da ilimi a kai sun je yin allurar riga kafi yana da illa. Saboda ba su da ilimi a kai, ba su yi karatunshi ba, sun fito daga karkara, kawai sai su dinga yaɗa jita-jita suna yaɗa maganganu marassa muhimmanci. Da yawan marassa ilimi, sun ce, yin allurar riga kafi, wai tana hana haihuwa. Yana hana haihuwa, ko kuma tana kashe ƙwayoyin haihuwa, wanda ba gaskiya ba ne. wannan magana ba haka take ba. Wasu ma sun ce, yin allurar riga kafi yana da babbar illa a jikin ɗan'adam. Wasu ma sun ce yin allurar riga kafi, ba shi da wani amfani a jikin yara. Har ila yau. mutane da yawa waɗanda ba su da ilimi a kan allurar rigakafi, sun ce, sun ce, yin allurar riga kafi guba ce. Babbar guba ce. wanda gaskiyar magana ba haka ba ne. Yin allurar riga kafi, tana da matuƙar muhimmanci, a jikin ɗan'adam. Kuma allurar riga kafi ba yara kaɗai ba ne suke da suke da suke amfana da yin shi, har da manya. Akwai abubuwa da za a sa mutum cututtukan da za su same shi sai ka ji an ce ma shi, to a yi ƙoƙari a yi wannan alllurar riga kafi saboda gudun kamuwa da wannan cutar. ko kuma in wasu a cutar ma ta same su to, kai da ba ta same ka ba, aka ce to ai ƙoƙari a yi maka riga kafi saboda gudun kamuwa da wannan cuta. Allurar riga kafi, allura ce da take da muhimmanci tana kare garkuwan ɗan'adam tana ƙara mi shi lafiya. tana kuma yaƙi da dukkan wata cuta da za ta shiga cikin jikin mutum. Dan allurar riga kafi, muhimmancinta ma, ya fi ma ka sha magani. amma in har aka maka allurar riga kafi, to ana sa ran ba wata cuta da za ta shiga jikinka. Masana, suna nan suna ƙara wayar wa da mutane kai a kan su riƙa zuwa yin allurar riga kafi don tana da matuƙar muhimmanci.

Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake saduwa a wani sashi inda za mu yi magana akan menene amfani da rashin amfanin da tauraron ɗan adam yake dashi wajen ɗauka wajen ɗaukowa a ayyukan da akeyi a gonakin Nigeria na ƙauyaku da farko dai mu sani tauraruwa da akayi amfani dashi wajen ayyukan gona yanada matuƙar mahimmanci da kuma amfani sannan kuma yana da rashin amfani tunda komai duk da muke dashi akwai da farko yanzu zamu ji menene amfanin wannnan tauraron ɗan adam idan ana amfani dashi wajen ayyukan gona ƙauyakun Nigeria na farko da zai ɗauko mana zai iya aiki a wurare mai faɗi da yawan ƙarshe wanda faɗinsa ba zai iya iyakancewa ba zai taimaka ma manoma wajen tattara bayanai kuma gonaki masu girma kuma masu yawa ba tare da an sha wahala ba sannan kuma abu na biyu shine zai iya ɗauko hoto masu inganci, masu kyau wanda za'a iya duba wasu al'amura dake aukuwa a cikin gona musamman lafiyar ƙasar da kuma da kuma lafiyar tsirran sannan kuma duk a ciki zai iya zai iya kasancewa a samu bayanan kwari da abubuwan yanda suke ciki, idan aka ɗauki wannan wuri zai iya bada bayanan haka sannan kuma duk wani amfanin shi shine a duk lokacin da ake buƙata ba tare da sai an je wani nemo ma'aikata ba a take a wurin za'a iya shiga a samu bayanan yadda ake buƙata shima hakan wani amfani ne na tauraron ɗan adam da yake bamu sannan rashin amfanin shi sun haɗa da idan aka samu gira-gizai kuma gari yanayin bashi da kyau daga sama ba zai yiwu a yi duk wani aiki ba dole a dakata da wannan aiki har sai lokacin da gari ya yaye sannan kuma akwai bayanan uhm yin bayanin bayanan da aka samu wanda za a fahimta dole sai an nemi masana manomanmu ba kowa ba ne suke da sannan kuma dogaro da muka yi da kimiyya duk randa wannan abun kimiyya ya samu matsala babu ayyuka kenan, nagode.

barka mu da wannan lokaci sannun mu da sake saduwa a wani sashe wanda zamui magana akan ta yaya mutum mutumin kayayyakin aikin gona zasu taimaka wajen samun nagartaccen ayyukan gona a ƙauyiku tom da farko dai dole musani cewa mutum mutumi da aka ƙirƙira na zamani wanda kimiya ta kawo su suna da matuƙar tasiri da kuma amfani, amfani dasuke dashi wajen yin ayyuka da kansu domin inganta noma a ƙauyakun mu dake Nigeria da farko dai abun da yakamata mu lura dashi shine ayyukan da suke yi shine na kafin shuka da kuma wajen shuka ɗin abu na farko shine sukan taimaka wajen shirya ƙasa wajen yin huɗa da baje ƙasan gona sannan kuma da wajen yi inkadada duk ana ,duk suna taimakawa ba tare da sa hannun mutum ba suda kansu suke yi sannan kuma sukan yi shuka da kansu akan umarce su tinda su dama abu ne tsararru to akan umarcesu da yanda zasuyi shukan kuma duk girma gona zasu shuke ta gabaki ɗaya sannan kuma zasu iya gyara ta sannan kuma suna aƙwai waƴanda aikin su shine sukan kula da wannan noma sukan kula da lafiyar shukoki zasuyi akwai waƴanda zaʼa sasu su kawai aikin su shine kula da lafiyar waƴannan tsirrai zasu shiga ko ina zasu duba ƙasa da sama inda ma mutum baze iya shiga ba sannan kuma sukan yi ban ruwa waƴannan mutum mutumi da ake yi zasu iya bi ko ina suje su zuba me ruwa sannan su tabbatar ko ina ya samu sannan kuma suna taimakawa wajen girbi idan aka zo girbi su da kansu zaʼa seta su ta yanda zasuyi yanke idan sun yanke sannan kuma su sashi a cikin injinan su su ware totuwa daban su ware tsaba daban sannan su ware ganyayyaki daban sannan kuma suna da daidai yanda ake so ba ɓarna ba kamar irin na mutane ba idan anyi aita ɓarnatarwa so waƴannan kaɗan daga ciki kenan nagode

barkanmu dawannan lokaci ,sannunmu da sake haɗuwa inda zamuyi magana akan menene amfanin da kuma ƙalubale na yin daidaito wajen ban ruwa a ƙauyakunmu na Nigeria da ake noma wato shidai daidaito wajen yin ban ruwa yana da amfani da yawa sannan kuma yanada ƙalubale da yawa wanda yanzu zamuji waƴannan amfanin da ƙalubalolin da suke tattare dashi na farko amfaninshi shine yakan yakan daidaita ruwa yanda za ayi amfani da ruwa ba tare da anyi ɓarnarshi ba ka tabbatar da ko ina ya samu kuma ko ina ya ji wannan yana daga cikin amfanin shi sannan kuma yana ƙara walwan tsirrai yana sa tsirrai su yaɗu a samu natijan abun da ake yi abu na uku shine yana rage kashe kuɗin da za ayi aiki a gona ba se an ta ɓarnar ruwa ba ana asarar ruwa idan aka daidaita shi to zaʼa samu raguwar kashe kuɗi na aiki sannan kuma yana kara lafiyar ƙasa ƙasa takan samu lafiya saboda sakamakon wannan ruwa da take, ake sawa na daidai wanda zaʼa samu danshi ba tare da ya kwaɓe ba sannan kuma yana bada damar manoma su yanke shawara ta yanda zasuyi amfani ƙalubalenda ake fuskanta a wannan shine yana da tsada sosai, akwai kuɗi da ake kashewa sannan kuma abu na biyu shine muna da ƙarancin kai kimiya da za ayi amfani dashi ta wannan sannan abu na gaba shine akwai buƙatar a samu kaman su lantarki da makamashi wanda zasu taimaka wajen yin wannan aiki yanda zaʼa yaƙi wannan ƙalubale shine gwamnati ta kawo gudun mawa sannan kuma tasa hannun jarinta a ciki, sannan kuma a samu hanyar da zaʼa ƙirƙiro yanda zaʼa ringa amfani da hasken rana domin yin wannan aiki da zaʼa ringa yi sannan kuma ba waɗannan manoma horo akan yanda zasu ringa aiki dashi nagode

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haduwa a inda za mu yi magana akan tayaya manoma za su iya shawon [inaudible segment] da suke cikin kauyaku da farko de mu sani, manoma a yanken kauyaku na Najeriya za su iya shawon kan kallubalai domin <inaudible> na ruwa ta hanyoyi kamar haka na farko shi ne karban kimiyar da za su iya mallaga dole manoma su samu neyar da ake amfani da shi na zamani na daidai kudin su wanda za su iya mallaka tsannan a zo a shirya musu a gonaki yakan temaka musu wajen yin dan ruwa da ke kin tashe tsannan yin amfani da <inaudible> ze iya taimaka wajen zabbar racen kasa da kuma yanayin jare da bayanai akan tsirre irin lokacin da suke bukatan ruwa da kuma lokacin da basuwa bukata tsanan kuma ze iya ba da dama na hakika wanda za'a iya ba da daman yanke shawara <inaudible> tsannan wadannan wayoyi za a yi amfani da su wajen tattara bayanai da za iya yi <inaudible> da su za'a bayanan da za'a ye na yanayin gonan da lafiyar wurin wanda za'a yi amfani da su wajen kasa yin amfani da kamfuna masu aiki da hasken rana na zamani domin raje kashe kudin wajen wasu hanyoyin samun irin wannan makamashi irin su man petur wutan lantarki, toh wannan idan aka yi amfani da, ina wanda yake amfani da hasken rana na zamani ze rage sannan tatara ruwan sama waje daya domin bar ruwa hakan de sa a rage kashe kudade na wasu abubuwa lokacin damina ya yi sai ayi abun da kaman inda za'a tattara ruwan nan indan lokacin ruwan ya wuce a bude shi <inaudible> amfani da shi yake rage duba <inaudible> amfani da ruwan kasa tsannan kuma wasu abubuwan da ze kara temakawa shi ne kungiyoyin manoma su hada kan su domin irin mallaka wadannan, tsanan muce ta kawo tallafi da tallafi da bashi da wasu abubuwan da ze taimaka wa manoma

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haduwa a wannan sashen da za mu yi magana a kan ta wace hanya ne ko ta yaya mutum, kayan ayukan gona za'a iya amfani da su <inaudible> kai tsaya da kuma samun <inaudible> ayuka a gonakin kauyaku a yanken kauyaku da ke cikin tarehen Najeriya da farko de abun da ya kamata a lura da shi shi ne kafin shuka kafin a yi shuka <inaudible> mtumi ze iya taimaka a wata hanya kamar shirya kasa dadasa kasa, yin yin kadada sannan kuma ze iya za iya amfani da shi wajen wajen yin huda sannan a fitar da kunya kunyan gonaki tsannan abu na gab shi ne za iya amfani da shi wajen yin shuka da kuma yin shuka <inaudible> kan iya aikin da mutane da yawa dai yi wanda ze yi shuka daidai yanda ake bukata indan aka sinta shi tsannan kuma ze iya masa ayukan da ke cikin gona kaman ciren ciyaye da kuma gyara gonan ita kanta tsanan ze iya amfani wajen kula da lafiyar tsirrai ta inda ze shiga ko ina da ko ina ya duba daga kasa har zuwa sama ga wasu abubuwa ba da mutum ba ze iya ba tsanan <inaudible> mutum ze iya taimaka wajen yi barruwa da inda ze tance sakon inda ake bukata ya kai na ruwa da wasu abubuwa ba tare da wane bata lokaci ba da wani samun matsala tsanan a wajen girbi kuma da bayan girbi <inaudible> mutumi ze iya girbe gona de duk girman ta idan aka <inaudible> injina da abubuwa ze ze girbe kuma sannan ze shirya idan ya shiga shi akwai mutu mutumin da ze ware tsakanin tsakanen tsaba da kuma gayayaki da abubuwa <inaudible> bukata duk wadanna daya ne daga cikin [inaudible segment] wannan kuma wane amfani ne da kan kara ma gona yana raba yawan rashen kudin ma'aikata ta yanda ba se an bukaci ma'aikata da yawa ba idan aka samu guda daya ze iya aikin mutum ashirin tsannan kuma ze tabbatar da daidai to za yi aiki a cikin daidai da <inaudible>

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haduwa a wannan sashi, za mu magana akai ta yaya manoma za su iya tattara da yin amfani da bayaye da aka hadda ko kuma a ka sharo wajen dabarun aikin noma da kuma sanni makamai da farko dai manoma za su iya tattar bayanai ta inda zaa yi amfani da da wannan bayanai wajen danbaru aikin gona da hanyoyi mababanta abu na farko shi ne yin amfani da bayane ta hanya yin amfani da su wuraren kasafi wanda zaa wanda zaa yi tafsiran bayanai a cikin nauramai kwakwalwa hakan ya na da amfani sosai saboda ta haka ne zaa samu yadda zai ba da saukin bayani ba sai an tara kakasa shi ba. da bayanai na rubutu da an yi shi a tafsira tafsira duk wanda ya kalla zai fahimci abunda a ka yi kuma ya na da saukin fahimta tsannan kuma, da sauran bayani tsannan abu na biyu shi ne ya na amfani da hanya domin garo yanayin shi da kuma makaman shi Abu na gaba shi ne yan amfani da ƙimiyar zamani na lisafi, domin a sashe akan yanda yaduwar sarai zai kasance da nagarta kasa tsannan kuma da lafiyar kasa, tsannan da yanayin gari so shawarar da za iya dauka da manoma shi ne na farko daya da zaa kulla da tsarai hausawa ma, hajja da manoma za su yi wanda zai ba su damar kulla da tsarar su ba tare da samun wani tangarda ba ko kuma, samu na kasace tsannan umm sai kuma inda zaa lura da kasace shi ma dole a samu hajjin da zaa dinga yi yanda zai ta ingatattara bayanin wannan kasan wuri dayan da duk lokacin da a ke bukata zaa dauko baa barshi ko da yake tun lokacin da aka bukata ba, tsannan a je. Tsannan kuma ita kanta gonan, dole a umm mata yanayin da zaa dinga kulla da ita a samu dan hajja guda daya wanda zai dinga yi. Tsannan abu na ga ba shi ne ayi amfani da abun daukan tona sama idan da tauraran dan Adam, nagode.

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haduwa a wani zango inda za muyi magana, a can ruwa ne gwamnati da maaikatu wayanda su ke harkan harkokin aikin gona, za suiya bayarwa ta hanyar shirye-shirye na ilimi gare samo ma manoma kauyaku da na birni ilimi wajen aiki yin wajen yin aikin gona da farko dai, mu sani gwamnati da kuma maaikatu masu zaman kan su maaikatu wayanda a ka ware domin aikin gona da nan tsannan da masu zaman kansu za su iya bayar da gudunwa da hanyoyi kamar haka, na farko shi ne koyarwa tsannan kuma da gura wajaje na din din din domin manoma su je su a dinga mayar da su ilimi akan wayannan abubuwa akan har dabarun harkan gona da kuma tsannin masamman aikin gona tsannan abu na gaba shi ne, a ware fili domin domin gwaji wannan fili kawai zaa dinga yi ne domin a dinga an karantan da inda maji kuma a je a yi shi ai aikace shi ma zai taimaka manoma su koya aikin ba tare da wani ba, tsannan a bude makarantun manoma inda zaa fara koyarwa da yaran manoma da ma manoman kan su ilimi da musammam kawai a kan harkar gana wanda kuma zaa dinga yin shi a aikace tsannan kuma wayanda su ke da ilimi a kan abun su dinga shirya wasu shirye-shirye domin kara ma na kasan su ilimi akan harƙokin noma tsannan a gaba shi ne a dinga shiryata tarau ƙarawa juna sani sakanin manoma na kauye da na birni se a dinga yin aiki tare domin aljingar abu daya tsannan kuma abunda zaa iya amfani da shi wajen ilimantar da wannan manoma shine a dinga cerata sabbi wanda aka yi zannan su da ga computer tsannan kuma da irin wayoyin sanura, aka dai a dinga tura bayanei wanda manoma za su karanta kuma su amfana tsannan tsannan kiniya na zamani da aka tsaro wannan mahajojin wayoyi shi ma zai taimaka sosai wajen ilimar ilimartan da manoma tsannan gidajen radio da wasu abubuwa tsannan abu mai mahimmanci shi ne a ba manoman nan gudumuwa akan harkar ƙimiya, ta inda idan a tsamu tazarwar ayukan su za su samu su yi gyara ba tare da bata lokaci ba nagode.

barkan mu da wanna? da sake haduwa a inda ni za muyi magana akan shin akwai wasu alamu na ayukan gona da ske dauke da wasu ma`anoni nauma sirri ko tarihi da zai iya ba wanda da ba `yan cikin? ko kuma wandan su na waje mamaki eh to akwai sirori da yawwa da yake tattare da gona wanda indai ba wanda yake cikin harka ko nan bane zai sha mamaki kuma zai yi mamaki mutuƘa akan abubuwa kamar a misali yanda ake yanda ake haka aah cushuna irin cushuna wanda irin su noma noman doya aka yanda za a yishi, to akwai wani siri sosai da akan bine abuuwa to idan aka bine wandan nan kaman ire-iren aka fito da su kaman yada za a yi to suma sukan dauki wani salo na ban mamaki, san na kuma idan anyi girbi yanda ake hada wannan rubu din ba rubu ba wannan eh kaman dala nan masara wanda idan aka sasarata aka girbe ta aka je aka hada ta wuri daya to wani zai dauko irin ko daki ne ko wani abu da ka yi but amma a zahirin gaskiya su manoma sun san aniyi ne saboda aahirarkinjen masara san nan kuma a barta ta bbushe har zuwa lokacin da za a zo a bare ta san na kum a sesefeta a bambareta a cire tsaba, san nan totuwa a cire ta bawo a cire shi ta ko ina si akwwqi abubuwa da yawwa wanda suke dauke da sirri na irin wadan nan kamar akwai? idan za a yi shuka shukan irin su kabeji da abubuwa akawi irin adadan da kaeyi na ban mamaki wanda in wani yazo yaga yanda akeyi hada gadadan zai dauka ko za a kashe wani abu ne to duk wanda yazo ya ya kali wannan su manoman susan me za ayi a wannan waje to shima wannan dole sw an ma mutun bayani san nan kuma ta yadda ake hako ruwa da yadda yake adna ruwa wani wje zaka sha mamaki yanda za kaga anta fito da ruwa ana ban ruwa kaga mutun ya zaci daga ina ne nagode

Barkan mu da wannan lokaci, sannun mu da sake haɗuwa a wannan sashi wanda ake tambaya gaje yaya mutum yake ji ko yake ji idan yaga wasu mutane da ba daga cikin al'adun sa ba, ko kuma suna ɗaukar han harkan noman su, kuma suna gwadawa, sannan kuma suna fahimta, kuma suna girmama wannan wannan al'adun. Toh, a gaskiya dai ina jin matuƙar daɗi ta yadda duk wanda yazo daga wanda ba ɗan cikin ƙabilan mu ba, yazo yaga yanda muke noma da yanda ake shuka, ake girbi, kuma ake adana abunda aka samu na ƴaƴan hatsi, ina matukar jin daɗi. Saboda wannan yana nuna mu muna da tarihi, sannan kuma muna noma abunda muke ci, kuma Allah ya bamu hikimar yanda zamu noma. Tun daga gyara waje ko wanne da irin nasu, zamu gyara waje shima zai zo ya koya, yaga yanda ake yi, yana nuna cewa kaka da kakanni sun kakannin mu sun bar mana abin gado. Toh, hakan zai iya sawa shima ya dinga gayyato mutane daga wasu wajaje dan su zo su ma su koyi yanda ake wannan aikin gonar Toh a nan, harkan nomanmu da ayyukan noman mu da wani ya ɗauka, ya kawo ci gaba kuma dole a jinjina ma kakann iyaye da kakannin mu da basu watsar da wannan harka ba, ko kuma basu watsar da wannan al'adar ba, aka sake ci gaba har i'zuwa yanzu, har wasu ma suke zuwa suka gani yake birge su. Dan akwai abun ban sha'awa idan mutum yaga yanda ake tsarawa, da yanda ake shukan yanda ake sa taki da yanda mutane suke ɗaukar garma da fatanya suke huɗewa suke gyarawa, ba kamar irin wa'insu daga waje ba, irin kaman da ba ƴan ƙasa ba, da su kawai ake yin aikin da mashina na zamani ake amfani da kimiyya. Amma nan komai muna amfani ne da ƙwaƙwalwar mu, da ƙarfun mu kuma wanda aka gada iyaye da kakanni, kuma ana samun natija sosai a kan wannan abun. Toh, wannan shi ne a taƙaice. Nagode.

Barkan mu da wannan lokaci, sannunmu da sake haɗuwa a wannan bangare wanda um akace yaya nake ji idan naga yaran yanzu wa'inda suke tasowa suna watsar da alamomin na al'adun mu na noma na harkar noma da aiyukan noma sannan kuma suna ɗaukar na zamani da farko dai watsar da al'adarmu zuwa dauko na wasu ba abu bane mai daɗi, saboda mutum bazai ji daɗi ace abinda iyaye da kakanni suka bar mai ya watsa ya watsar ya dauko wani ya daura saboda wancan na iyaye da kakanniin shine yake da tabbasa acikin shi kuma shi ne ya daɗe yana ciki shi wanna kuma da yazo ya ɗauka na zamani za'a iya samun matsaloli matsalolin kuma tunda abubuwa na injina da kuma kimiya wata rana za'a iya samun matsala to idan bai haɗa dana wancan iyaye da kakannin ba idan duk randa akazo akace mashin din ko kuma kimiyar an samu tasgaro daga kanta to wannan harkan noma zai tsaya daya keyi amma idan wancan ne yana haɗawa dashi ya san shi sosai to ba abin da zai tsaya, zai dauko ne ya cigaba gaskiya adan ta nine ban jin daɗi bana jin dadi mutum ya watsar da kachokar al'adar shi ya dauko wani zamani kadai ya daura amma ni a shawarce ni ina cewa ne mtum ya hada guda biyu ya rike na al'adan ya sansu sannan kuma sai ya zo ya samu hanyan zamanin tinda zamani ba karya bane, kowa yana son cigaba, kowa yana so ya tafi da cigaba to idan ya hada wa'annan biyun gaba daya to zai bada abinda ake so yau idan akace ba wannan to gobe wannan zai taimaka, kuma hada biyun zai taimaka wajen habbaka al'adan shi ba'a watsar da al'ada ba sannan na bayansu suma zasu koya zasu rike, kuma haka za'ata tafiya amma idan aka watsar dashi gaba daya matsalan na farko, yan baya baza su samu ba sannan kuma an watsar da al'ada mutum bai habbaka al'adan shi ba yaje yana dauko na injina da abubuwa wanda bazai haifar mai da da mai ido ba inya rike shi shi kadai saboda akwai tasgaro wata rana Nagode.

Barka da wannan lokaci, sannnmu da sake saduwa a cikin wannan inda yake cewa zan iya bada labari akan lokacin da... dana taba gwada wata alaman da na gani na noma na yadda ake sannan kuma na... naga natija kokuma abin aka sama abin da nake so eh.. akwai abubuwan dana taba gani kaman yanda na faɗa a baya wanda alamomi ne na aiyukan gona da.. dana same su daga wajen iyaye a jikin littafi ne akayi bayaninsu to kuma aka biye, sai aka gwada su na tambaya aka min bayani naje gwada su kuma an samu natija da abinda ake so sosai kaman na farko shine, danace yanayin yanda ake haɗa tsirrai iri daban-daban a cikin gonan ake chakuɗa su so wannan hanya nayin aikin gona a dauko kaman a haɗa wake da masara koda barkono koda wani abu, to wannan da aka gwada gaskiya munga natija sosai saboda munga abunda ya haifar da farko dai lafiyar kasarmu da inganta da muka duba muka lura lafiyan kasar ta karu sannan kuma wajen yana rike danshi sosai yana bukatar ruwa, to wannan zai taimaka mai, sannan kwarin da suke dauko kwayoyin kwayoyin da yake taimakwa wajen wajen... sa... tsirrai su girma daga wannan guri zuwa wannan guri suma suna zama sannan kuma cuttutuka da irin kwari masu sa cuttutuka suma basu faye zama ba duk a gurin sannan kuma yana akwai kuɗi yake samu yana a wajen samun kuɗi sanoda idan mutum ya girbe wannan yau gobe zai cire wannan jibi zai cire wannan bai dogara akan abu ɗaya ba idan ko a abu ɗaya ne ya dogara to yau da ya kare shikenan sannan kuma yana rage kashe kuɗi wajen siyan taki a ce kaje can ka sa sannan kuma ma'aikata da za'a yi amfani dasu suma akan sama sauki a hakan, nagode

Barkan mu da wannan lokaci ake sannumu da sake saduwa a wannan lokaci da akace ta yaya alamomin da ake yon harkokin noma ya hada kan al'ummanmu zuwa waje ɗaya sannan kuma wani farin ciki ne muka taba fuskanta a dalilin wannan to kamar dai yadda nace shi wannan alamomin da ake yi wanda al'umma gaba ki ɗaya da suke noma ah ah.... yankuna ya kawo mu together shi ne... idan aka noma waɗanan kaman yanda na faɗa a baya yanda ake haɗa iri iren... tsirrrai a gona ɗaya so zai kawo al'umma da yawa wannan yana bukatar wannan yana bukatar wannan yana bukatar wannan ga masu amfani sosai idan a gona kasa kabeji da alaiyaho da da karas to zaka dinga samu al'umman ka suna zuwa domin mabukata sanan suma kuma manoman da suke yin noman zai za'a samu gonan wannan zata sama lafiya ta waccen ma zata sama lafiya sannan wajen ban ruwa za'a dinga haɗawa duka adinga yin ban ruwa, ka kawo al'umma tare kenan sannan samun aikinyi zai bada dama jama'an dake cikin al'umma su dinga samun aikin yi wannan kaɗai ya isa sa farin ciki sannan kuma za'a sama wadataccen abinci ta inda wannan ya noma wancen irin daban wancen ya noma wancen irin daban to haka al'umma sunzo waje ɗaya kenan ana cinikayya ana samun kudi sannan kuma kasa tana amfana ana aiyukan yi, zai rage zaman banza a cikin a cikin al'umma tinda mutum dukwanda ya taso za'a tattara a ɗiba a je ayi aiki wannan to ba karamin nasara bace kuma abin jin daɗi ne kuma..... abinnan nai fuskanta wanda yafi na jin daɗi shi ne kaman yanda nace yana mutane daman su sama aiki sannan kuma a sama yalwar... abinda za'a ci na daga wannan noma da akayi na.. mabanbantan abubuwa, dalilin amfani da wata alama da aka gani, nagode.

Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake haɗuwa. um inda zamu suffanta wani aikin gona da ya shafi wani kwarya-kwaryan ko kuma ace kwarya-kwaryan shagali ko kuma ayyukan tsaface-tsaface ko wani abu da kuma yake sannan kuma wani amfani ne yake yi ma amfani ne yake yi saboda saboda mutum. ko ince saboda ni To abu dai na farko shine kaman ruwa ruwa alama ce da akeyin ake amfani dashi wajen harkan noma sosai kuma ruwa yana nufin ko yanada ma'anar cewa rayuwa da sabonta rayuwa da kuma cigaban rayuwa ta yanda ruwan yake gudanuwa, a zahiri to haka shima ake bukatan ruwan ya gudanu a cikin tsarrai da gona saboda ya kasance gonar akwai danshi sannan kuma tsarran da itatuwa suma su samu suyi girma, To da hakan ne za a iya zai iya shafan duk wani shagali da za'a yi ko kuma ayyukan kaman tsaface-tsafacen da na ce Sannan kuma sai abu na biyu candle shima yanayi saboda bada haske Haske abu ne da ake buƙatar shi a ko da yaushe musamman haske irin na rana, da kuma haske da ake da zai taimaka ma shuka domin girma. saboda idan babu haske duk wannan shukan mutuwa za tayi za tayi laushi, zata lallace, za ta Toh idan aka haɗa waɗannan abu guda biyu na ruwa da kuma haske wajen taimaka ma ayyukan gona to idan aka zo shagali ko wani abu su na matuƙar tasiri sannan kuma ana samun alfanu mai yawa sosai a tattare da waɗannan abubuwan. To na gode a nan zan tsaya in sha Allah.

Barkan mu da wannan lokaci, sannun nu da sake haɗuwa. A inda zamuyi magana ta ya ya alamomin da ake amfani da su na ayyukan noma zai taimaka ma yankunan mu ko kuma mu ce al'umman mu su saba da chanjin da za'a samu na na yanayin wurin zaman da muke, sannan kuma ta yaya za mu iya shawo kan ƙalubalen da su ke To chanje-chanjen da zamu iya samu a dalilin waɗannan alamomin aikin gona da ake yi shine na farko dai za a samu chanji a wajen ruwan da ake amfani da shi dole ruwan da ake amfani da shi za a samu ƙarancin ruwa daga daga yankunan mu dalili kuwa gonaki ana tura musu ruwa dole al'umma su yi hakuri da ƙarancin ruwan da za a samusannan kuma a nemi wata hanya ta abinnan. Da za a To hanyan da za a bi a shawo kan wannan matsalan shi ne a samu irin su tuƙa-tuƙan nan da ake na zamani, bohol bohol da da a kan haƙa to wannan zai bada damar cewa [um aikin gona bai samu matsala ba ta wajen ruwa sannan su ma al'umman mu su ma basu samu matsala ba kuma za su saba da wannan chanji da aka samu na rashin ruwa ko kuma abu har su samu su iya riƙe wannan lokacin. Sannan kuma abu na gaba shine yanayin yanayin gari da za a samu idan ana wannan irin noman garin zai kasance wani lokaci akwai sanyi sosai to idan samu irin wannan lokaci da sanyi yayi yawa to al'umman mu ya kamata ace a nemo hanyan da za a rage wannan sanyi da de wannan hanyan kuma ita ce shine yawan amfani da wuta a ko da yaushe. Sannan kuma rufe wundunan ɗaki saboda dai a samu a tsira tare daga gonan mu din ba sai an taɓa ta ba mu ma mutanen mu basu cutu ba. To inaga da waɗannan dalilai kwara biyu ya kamata a ce al'umman mu sun saba ko kuma sun karbi chanjin da ya zo musu sannan kuma an samu hanyan da aka gyara waɗannan kalubale. Na gode.

Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da same haduwa a inda zamuyi bayani akan wadansu daka cikin ayyukan fili da ake bu'kata a gona ayi su sannan kuma tayaya na iya na iya shawo kan gajiya dayake tattare dashi. Toh a gaskiya abinda a cikin ayyukan gona abunda samu yamun wahala kuma na iya na iya jure shi shine kaman akwaisu dayawa. Nafarko shine dai ace noma, a noma gona haka da fatanya a cire ciyayinda ba a so wan wannan aiki gaskiya yana matu'kar samun gajiya toh kuma gajiyanda nasamu a tattare da wannan shine dana samu abinci shikenan wannan ya warware. Saikuma abu na biyu da nake nake samun shi nake samun shi da 'kalubale shine kaman roran wake idan za'a cire wake, gajiyanda ke tattare da cire wake ba 'karamin gajiya bane saboda baya zeta ri'kewa baya yana ciwo duk wanda be saba ba to a haka dole mutum inya dawo gida yazo yadanyi exercises yayi wanka sai ya nemi magani ya sha akwai kuma irin ayyukan da 'kananun ayyukane amma kuma idan mutum yayisu shi ma haka ze samu wannan gajiya na jiki da ake fama dashi kaman tsinke cire ciyayin da ba a so da hannu wanda ba sai ansa fatanya ba kokuma wani dai abunnan da ake amfani dashi. Toh wannan shima gaskiya yanada gajiyarwa sosai sannan kuma jiki yakan nuna a zahirin da ake wannan abun ko kuma aka gama shi. Akwai ayyuka dayawa wadanda sukan kawo gajiya a aikin gona amma iyakan wadannan inaga sun wadatar. Na gode.

Barkanmu da wannan sake saduwa a cikin wannan lokaci da zamuyi magana akan um na taɓa cin karo da wani yanayi da gajiya yasa hatsari yafaru dani ko kuma naji wani ciwo a gona sannan kuma menene na koya daga wannan lokacin da abu yafaru. eh toh a gaskiya a zahirin gaskiya shine akwai lokacin da gajiya tasani na faɗi. Ba askin ba sai dai um ciwon ba wai na gani bane saidai ciwo na jiki wanda da mukayi aikin, aikin na roran wake ne bayan ya gaji ya gaji sosai jikin gaba ki daya sai ya ɗau ciwo toh kawai dalilin haka, sai yasa sai na fadi to abunda na fahimta daga wannan lokacin shine aiki idan kazo dole ka ka dinga yinshi a koda yaushe a koda yaushe bawai yanzu in kanayi ba sai kazo ka dena toh duk in kayi wannan shine ze iya jawo maka wani matsala ko kuma wani ciwo a tattare dakai ko kuma hatsarin dai da ake faɗi saboda idan gajiya tayi zaka iya zuwa idan kana riƙe da wani abun aikin gona ne kaman lauje ko fatanya dalilin wannan gajiyan mutum yaje ya yanke kanshi. Toh a shawarce shine a duk lokacin da mutum kake aiki ka gaji karkace kai zaka nuna jarumta ka cigaba da wannan aikin a'a Ka koma gefe ka dan samu hutu idan da abinci kadan saka a bakinka ko kuma ruwa ka sha toh hakan ze sa ka dawo cikin hayyacinka sai ka dawo ka cigaba da aikin ka yanda ake bu'kata ba tare da samun wani illa ba ko kuma wani matsala sannan abu mafi mahimmaci dana 'kara fuskanta game um da irin wannan shine a dinga aiki a tare kar mutum yaje ya ware shi kaɗai yana aiki saboda a duk lokacin da wani matsala ya faru dole mutum ya buƙaci agajin gaggawa so in ku in kuma babu wani a wurin za'a samu matsala Na gode

Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da sake haɗuwa in da za mu yi magana akan ta yaya ne zan fifita ko kuma zan kula da ayyukana sannan kuma da lura da ayyuka masu yawa domin a kauce ma samun matsala na gajiya a lokacin da ake aikin aikin gona sosai kaman lokacin damuna ko kuma lokacin girbi. A lokacin damuna shine lokacin yin shuka lokacin yin huda lokacin banƙasa da wani abu. Shi kuma lokacin girbi lokacinda amfani yayi ta yaya zamu kauce ma ayyuka mai yawa sannan kuma da gajiya da ze da ze haifar da samun damuwa. Abu na farko dai shine a tabbatar duk inda za ay i aiki akwai isassun ma'aikata kar yaje gurin da akwai aiki sosai a ce ba za a ibi a ibi ƙarancin ma'aikata. So a ɗiban ma'aikata ɗiban isassun ma'aikata ze taimaka wajen rage yawan ayyuka wanda hakan ba ze haifar da gajiya sosai ba ga wa'inda suke aikin. Sannan abu na biyu shine a tabbatar an ci abinci isasshe kuma mai gamsarwa yanda idan mutum yaje ya fara aiki ba ze samu baz e Sha wani wahala ba kokuma gajiya in ta kamashi ma toh dalilin abincinda yaci yana jin karfi amma in mutum be ci be ci abunci ba kokuma be sha ruwa ba gajiyar za ta yi saurin tasomai sannan kuma aikin ba ze iya sosai ba. Sannan ya nemi taimakon mutane duk lokacin da ya kula aiki yamai yawa toh ya kira na kusa dashi domin su zo a taimaka mai a gama aikin kayyace shi ƙadai zai ta sa wannan aikin yai ta faman yi. Toh hakan zai iya jawo mai matsala saboda lokacin aikin gona sosai yana buƙkatan a ringa samun hutu kuma idan an dawo a kwanta a huta gajiya. da wannan nake cewa mu huta lafiya. Nagode